Ombanga ndjoka yotango yopashigwana ihayi gandja owala omakwatho ngoka goku pungula oshimaliwa nomikuli. Ashike ohayi gandja wo omakwatho ngoka gii pumbiwa unene kaa nasikola ongo kutya iikulya nenge iikwanathewa.

Nombanga ndjoka yoStandard Bank oto vulu okutuma oshimaliwa toshi tumine omuntu kongodhi ye tekeshi nanako kokashina hoka haku nanwa iimaliwa kondoolopa yilwe.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank otayi londodha oshigwana, opo shi hulithe po ekwatathano nookalya mupombo mboka haya kala ya hala oku keengelela aantu iimaliwa yawo oku pitila koombaanga.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi oha ya hongomo iipundi mbyoka haye yi landithapo niipunndi mbika oha yi payindwa nopayinda yiiti opo yi kale tayi tayima nawa.

Iimaliwa oya simana muuyuni auhe. Nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yimwe. Oshilongo Tanzania oshi na iimaliwa mbyoka hayi ithanwa ooshilingi.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek oyi na iitayi oyindji. Oyi na moTsumeb, mUutapi, moRundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja nOshakati.

Ombanga ndjoka yoStandard Bank okwali ya gandja odola omillion yimwe oshinkwanu ntano kehagano ndjoka lyoomeme. Ombanga ndjika ohayi kwathele lela moshigwana.

Ombaanga ndyoka yoBank Windhoek, oyeyapo noshikondo shoka shaNatu Xungileni, moka aantu haya hungile, yo taya lomwelwa shoka shali hashi ningwa muuyuni wonale.

Ope na omahala ngoka ha ga landitha iizalomwa yokolutu, osho woo oondjato noongaku, naantu ngele yi ilikolele, iimaliwa oha ya yi komahala hoka, ya ka konge iizalomwa noondjato dho ku tula iikutu.

Moositola ohamu adhikwa iikulya oyindji. Ohamu adhikwa wo iikunwa ngaashi oonamunate, ndhoka hadhi kala dha pakelwa moolaka hadhi kala dhi li melandulathano. Ohayi landwa nee ngoye toyi wu ka nwe.

Aantu mboka ye na uunongo woku honga iiti niipilangi, ohaya hongo mo iitafula oshowo iipundi mbyoka yomatyofa, mbyoka hayi tulwa omafulafula, e tayi tulwa omalapi omawanawa kombanda ga hondjelwa ko opo yi monikwe nawa.

Iipundi mbyono hayi ithanwa omashofa ohayi adhikwa moondunda moka hamu kundilwa aayenda, niiwanawa no ngele omuntu wa kuutumba mo iho ehama, nande kiikutumbitho. Iipundi mbino oyi li ya simanekwa mongashingeyi.

Ombanga ndjoka yaStandard Bank otayi gandja omapandulo kaasindani yawo. Mboka yeli yatatu. Omusindani ngoka gotango okwali isindanena oshimaliwa sho odollar omayovi omulongo. Nomutiyali odollar omayovi gatano. Nomutitati odollar omayovi gaali.

Momahala ngono hamu kundilwa aayenda nande mono aakwanezimo haya kala ya gongala nande ya hungila taya tala oradio yomuzizimbe oha mu kala mu na iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka iimaliwa oyo hatu longitha mokwiikwathela oompumbwe dhetu kehe shimwe shoka wa pumbwa mositola nena owuna okushi kutha mo niimaliwa tolanda.

Ondoolopa odhindji ohadhi kala dha tungwa dhili moondundu. Nomoondoolopa mono oto adha mo nee aantu mboka yena po omatungilo gawo gokulonga iipilangi niiti moka haya hongo oosikopa.

Iimaliwa oya simana lela monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka iimaliwa oyo hayi longithwa okufuta oosikola ohayi longithwa wo okulanda iikulya megumbo nosho tuu.

Mongashingeyi ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek, oye ya po nomukalo ngoka omupe, ngoka goku tuma oshimaliwa kongodhi tashi zi kombaanga yoye, shu uka kmuntu gulwe, nomukalo ngoka ha gu ithanwa o (easy walket).

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ha yi kuutumbwa methimbo lyongaashingeyi. Ohayi adhika moondunda ndhoka dhooseti, ha mu kundilwa aayenda, osho woo mondunda ndjoka aakwanezimo haya hungile ta ya tala oradio yomuzizimba.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ku hiya opo wu ye methigathano ndoka, opo wi isindanene ongodhi yoye ndjoka yo iphone 15.

Aantu mboka ye na uunkulungu nohaya vulu okuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo uusikopa wokupungula iinima oshowo uutemba mboka wo kwiiyogela koonyala nohawu kala tawu monika nawa.

Momahala gomalandithilo ohamu kala mu udha nayi, naantu ngele yamono iisimpo, ohayayi komahala ngono gomalandithilo, yakakonge iizalomwa yawo, oshowo oondjato dhokuzapo. Oho adha nee yeli momukweyo taya kongo iinima yawo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yayooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Iimaliwa mbyino ohayi kala nee yomafo. Iimaliwa oyayooloka oko kutya omongushu, oko kutya omondanda, yimwe olwaala nokomathano ngoka ga thaanekwa kombanda yasho.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iitaafula. Iitaafula mbyoka ohaye yi landitha po nduno, opo ya vule yi imonene po iisimpo yawo yomondjato, opo ya vule oku ikwatha moonkalamwenyo dhawo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi hiya aantu, opo ya wayimine esindano ndyoka tolongitha okakalata koye kombaanga okulanda iinima mositola wu vule okusindana oshimaliwa shontumba.

Iimaliwa oya simana lela muuyuni awuhe, nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo, nongele omuntu e na iimaliwa oha kala teyi yalula teyi tala nawa opo a vule okwiimonena mo.

Iimaliwa oyili ya simanekwa muuyuni awuhe noshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Ngele toyi to ka talela po kiilongo yilwe sho to thiki poongamba nena owuna okupingakanitha oshimaliwa sho koshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka.

Aantu mbono yaya koosikola dhopaungomba ye kiilongela oku honga iiti niipilangi ohaya hongo mo iinima mbyoka iiwanawa ngaashi: iitaafula oshowo iipundi nuusikopa woku pungulila uuyaha nuukopi niipundi mbyoka yomatyofa.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oye ya po nomukalo omupe, ngono to vulu wa tumina omuntu oshimaliwa kongodhi yoye nomukalo ngoka goEwallet. Nomuntu oshimaliwa shono teshi nana ko pokashina kiimaliwa kutya okukale eli I kehala limwe lyi ili.

Moositola ohamu landithwa kehe shimwe shoka hatu pumbwa komagumbo getu . Aantu ngele ya mono oondjambi dhawo dhokomwedhi nande yi ilikolelesha . Ohaya yi koositola yaka lande iinima yawo . Kehe shimwe shoka hatu pumbwa komagumbo getu. Aantu ngele ya mono oondjambi dhawo dhokomwedhi nande yi ilikolelesha oha ya yi koositola yaka lande iinima yawo.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek opamwe nositola ndjoka yoNictus, otayi kwashilipaleke kutya mpaka ngele owalanda iinima yathika pongushu yoodola omayovi gatano gositola ndjoka yaNictus nokakalata koye koFNB, nena otofalwa kegumbo oshali niinima yoye.

Opuna oositola ndhono hadhi landithwa iizalomwa ngaashi, omapaya noongaku. Ohayi kala ne yalekwa moolaka naantu ohaya yi ne taya ka tala yo taya hogolola iizalomwa yawo mbyoka ya pumbwa

Opu na oositola , muuyuni auhe omu na oositola dhiikulya. Oositola dhiikulya odhi li pomaludhi. Opu na oWoerman block, po opu na Shoprite, opuna U Save no Pick 'n Pay, adhihe ndhoka oositola dhiikulya.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipulangi ,miipilangi ohaya hongomo iinima oyindji ngashi iipundi, oshowo iitaafula ,noosikopa ,niipundi mbyoka yomatyofa ndjoka yili yiholikwe.

Uuna toka talelepo koshilongo shilwe, owapumbwa oku pingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaayeni noshimaliwa shomoshilongo moka wuuka, opo wu vule oku kalongitha iimaliwa yomoshilongo moka toyi.

Ombaanga yoNedbank ohayi kala nomathigathano gokuteleka okapana. Omuteleki dhingi gwokapana oha sindana ondando yoshimaliwa shoondola omayovi omulongo gaNamibia.

Moositola oha mu kala muudha unene ethimbo lyomutenya, oshoka ethimbo ndyoka lyomutenta olyo ethimbo ndyoka kehe omuntu unene hamono ethimbo, opo ya ye ya kakonge iipumbiwa yomo magumbo gawo koositola.

Oto tseyithilwa kutya ngele ku na omapungulilo yombaanga yoBank Windhoek, ino pumbwa okutila, oto vulu wa ya pondje, to tula ko oshimaliwa sha thika poondola omayovi gatano kompungulilo yoye yoBank Windhoek.

Pomahala ngono gomalandithilo ngele toyi mositola, ohapu kala puna omweelo goku yamo nomweelo goku zamo noha dhi kala dha shangwa. Shika osha ningila opo aantu ya, pu kale pu na elandulathano ewanawa.

Ostola ndjoka yoAvo ostola yimwe ndjoka ombwaanawa yina iikwathitho oyindji moka to vulu okwii landelamo ongodhi yoye yopeke oshowo oto vulu wo okuka landako omambako goye gokomakutsi.

Ombaanga ndjoka yoNEDBANK yolwaala oluzizi oye ya po nuushina mboka uupe. Mboka to vulu wa tula oshimaliwa shoye, opo waaye momikweyo ndhoka omileeleeka dhoku ya meni momwene moombaanga.

Iimaliwa oyi li ya simana lela. Nongele omuntu e yi na oha kala a nyanyukwa lela teyi yalula nawa. Oshoka ngele omuntu owu na sha oshimaliwa nena i to hupu nuudhigu wafa ngoka keena nando ondola.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi gandja omapandulo komusindani gwayo ngoka hi ithanwa Veronica Hill hazi koKarasburg, ngoka isindanene oshimaliwa shoka hashi tumwa kongodhi hashi ithanwa Easy wallet .

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iitaafula niipundi oshowo omatyofa ngono haya landitha po opo ya vule yi imonene mo iisimpo yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku pula ngele owa hala okutungulula iimuna yoye, otayi vulu okukupa omukuli, opo wu vule wu ilandele iimuna yoye. Ngoye to gu futu nale.

Ohapu kala puna uukololo mboka hawuulike oongushu yiimaliwa nondando yoshimaliwa pokati kiilongo yayoolokathana. Opuna iilongo yimwe mbyoka yina ongushu yoshimaliwa yili pombanda yi vulithe iilongo iikwawo, ngaashi iilongo mbyoka yokoEuropa.

Aantu mbono yena uunkulungu wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongomo iinima mbyoka yokuntetekela hoka haku kala kwatentekwa uupoto mboka hawu kala wuna uumuti wamena.

Ositola yoAvo ohayi landitha iinima oyindji. Ohayi landitha wo oongodhi dhopeke, nowili yokoshikesho osho wo uundjato mboka womagano.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank okwali yagandja ekwatho kehangano ndyoka lyiiponga yomoondjila yoondola omilliona yimwe komutse.

Iimaliwa oyi li ya simana lela muuyuni awuhe nomoshilongo ashihe. Iimaliwa oha yi kandula po oopumbwe dhetu. Niimaliwa ngele oyindji ehwata ihayi yalulwa noonyala ihe, oha yi yalulwa ko kashina hoka ha yi tulwa ko ontumba ko okashina taka yalula taka endelele.

Opu na aantu mboka ye li ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ,moka ho adha nee ye li yi ipyakidhila taya hongo iipundi, iitaafula, oosikopa osho wo omatyofa.

Iimaliwa yo miilongo kayi na ongushu yithike pamwe niimaliwa yokiilongo iikwawo. Ohayi kala ne ya tulwa mokakoololo taka ulike oongushu dhiimaliwa yiilongo ya yoolokathana yesiku ndyoka.

Ohapu kala puna uukololo mboka hawu kala tawu ulike iimaliwa yomiilongo. Na ngele omuntu toyi wu ka talelepo iilongo yilwe, owuna okupingakanitha iimaliwa yo koshilongo shaayeni niimaliwa yo moshilongo moka wu uka.

Momahala ngono goma ngeshethelo ohamu kala mu uva lela. Aantu ohaya yi yaka konge iipumbiwa yomo magumbo gawo, ohamu kala aantu yena oma lalakano ga yoloka. Opuna aantu ye endela oku konga iinima yawo, po opuna mboka ye endela oku yaka.

Mositola ohamu adhika iinima oyindji mbyoka hatu kala twa pumbwa momagumbo getu iinima mbyono ohayi kala nee yapakelwa moolaka nomuntu ohoyi nee moolaka moka toka hogolola iinima yoye mbyoka wa hala okulanda.

Ositola yo Avo ohaku landithwa iinima ya yoolokathana. Oto vulu oku ilandela ko ethano lyoye lyoku thaaneka, nenge owili yoko shikesho, nenge ongodhi yopeke osho wo okandjato hoka komagano.

Ombanga ndjoka yaStandard Bank otayi londodha oshigwana naalongithi yawo opo ya kale yeli uupathi kookalyamupombo, mboka haya kala ya hala okukengelela aantu iimaliwa yawo koombanga dhawo. Ohaya kala wo taya dhengele aantu ongodhi.

Ombaanga ndjoka yobank Windhoek oye ya po nomukalo omupe, ngoka to vulu watumina omuntu oshimaliwa toshi tumine kongodhi ye ta shizi kombaanga yo ye. Noshimaliwa shika omuntu ota vulu eshinaneko kehe pamwe mpoka puna okashina kokunana iimaliwa kabank Windhoek.

Aanuunongo yokuhonga iiti niipilandi ohaya hongo mo oosikopa, osho woo omatyofa, iipundi noombete woo. Ohaye yi landitha yi imonene mo iimaliwa yawo.

Opu na iipundi mbyoka iiwanawa ya longwa ya fa omatyofa, mbyoka naashoka to kuutumba ko, ito ehama kiikutumbitho. Oho kala ko wu uvite uunambano koshipundi hoka.

Ombanga ndjoka yoBank windhoek oyina iitayi oyindji pomahala ga yoloka. Oyina mEenhana, moVenduka moMaerua Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, nomOndangwa.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank otayi ku hiya opo wu ye methigathano moka to vulu oku isindanene oshimaliwa kehe komwedhi sha thika poondola omayovi gatano, ngele wa longitha okalata koye kombaanga okulanda iinima tayi kotha ongushu yoondola omathele gaheyali.

Ombaanga ndjoka yo bank Windhoek oyeya po noshikondo shoka shoku kalekapo iiyamakuti, iinamwenyo mboka yili ya gamenwa opo ku keelelwe iinamwenyo mbika kaayi dhipangwe, kaayi pwepo komasiku go komongula.

Omatyofa ogo iipundi yimwe mbyoka yili yasimana mongaashingeyi. Ohaga longithwa unene moombelewa, sho wo moondunda moka ha mu kundilwa aayenda osho wo moondunda moka hamu hungilwa kaakwanezimo taya popi omahokololo gonkulu yonale.

Ombanga yaBank Windhoek ohayi thikama etayi yi kaa kwashigwana, yika gandje oma wu yelele kombinga yombanga yawo. Ohayi nee nuutala taa ka dhika uutalala wayo mboka hapu ya aakwashigwana oyendji.

Ombaanga ya Bank Widhoek oyina omauwanawa ogendji kaakulupe mboka ya adha oomvula omilongo hamano. Oshoka ngele owa adha oomvula omilongo hamano, ombaanga ihayi kala tayi ku nana nande iihohela yasha yokomwedhi.

Opu na aantu mbono ha ya hongo iitaafula niipundi miiti nomiipilangi, nuunima mboka wokutentekela. Aantu mbono ohayi imonene mo iimaliwa ngele ya hongo e ta ya landitha iitaafula niipundi.

Aantu ngele ya mono iimaliwa ohaya yi komahala hoka haku landithwa iizalomwa, opo ye ki ilandele iikutu yawo. Oto adha nduno ye li moositola moka taya kongo iikutu yawo moolaka.

Ombaanga ndjoka yoNedBank ihayi gandja owala omakwatho goku pungula oshimaliwa, ohayi gandja wo omakwatho ngoka moshigwana giipumbiwa ngaashi iikulya osho wo iilongitho yimwe.

Ombaanga ndjoka yoStandrd Bank otayi londodha oshigwana opo shi kale shi li uupathi sho shi kale sha gamenwa uuna tashi ya koompungulilo dhimaliwa yawo.

Iimaliwa miilongo oyili mo ya yooloka, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili ya yooloka kiimaliwa yo kiilongo iikwawo. Ope na iilongo mbyoka yi na iimaliwa hayi ithanwa ooRupees.

Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iizalomwa. Otwaadha aantu unene komaandelo gomwedhi yeli moositola tay kongo iizalomwa yawo, taya landa nokushuna komagumbo gawo.

Opu na aantu mboka ye na oofaabulika dhokulonga iipilangi. Iipilangi oto adha nduno yi li mofaabulika moka ya pakelwa mo nawa. Iipilangi ohayi longithwa okuninga iipundii, iitaafula, oombete, oosikopa niipundi mbyoka yomatyofa.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek, otayi gandja omapandulo komusindani dhingi ngoka Anna van der Merwe, ngoka a li isindanene oshimaliwa she shoondola omayovi omilongo hetatu.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana kutya, ngele oho longo nuudhiginini nena ombanga nayo otayi ku kwathele opo wu ninge omafutilo goye gweye wu tote po okangeshefa koye okashona.

Iimaliwa oyili ya yooloka miilongo, na kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yiilongo iikwawo. Oshilongo shoka sha Tanzania oshina iimaliwa shoka shooshilingi eyovi shefo.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek, oye ya po nethigathano moka to gandja omayele nkene esiku lyoye lyohole we li tyapula. To vulu wu isindanene ne, oondola dhaNamibia eyovi limwe.

Ombaanga ndjoka ya Nadbank ota yi lombwele oshigwana kutya, iimaliwa yawo yo komvula ota yi ka kala ya ya pombanda niishoshela iishona, oku tameka mu gaali ha maalitsa omuvo omayovi gaali nomilongo mbali na hamano.

Opuna aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo nee omatyofa , iipundi niitaafula iiwanawa. Omatyofa oha ga longithwa nduno moondunda moka ha mu kundilwa aayenda.

Ombanga ndjoka yoNedbank oyo yimwe yomoombanga dhoka ombwanawa. Ombanga ndjoka kayi niwe nando okaantu oyendji. Nongele toyi longitha momukweyo toyi pokashina koku nana iimaliwa ito kala po ethimbo eleleka nande.

Opuna aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo nee iipundi mbyoka yomatyofa, mbyoka haye yi landitha po. Ohayi longithwa nee moondunda moka hamu kundilwa aayenda nenge hamu yakulilwa aantu.

Ombanga yaBank Windhoek ota yi gandja omapandulo kuAnna van der Merwe, ngoka a li iisindanene ongushu yoodollar omayovi omilongo hetatu sho a longitha okakalata ke okulanda iinima mositola.

Opu na omalukanda ngoka ga tunga ge li moondundu. Oondundu dhomomalukanda moka oha mu adhika aantu taya longo iiti niipilangi, taya ningi oosikopa dhawo oshowo iitafula niipundi.

Momahala moka hamu kundilwa aayenda nenge mondunda mono aakwanezimo haya hungile taya popi omahokololo, ohamu adhikwa iipundi mbyoka iiwanawa yaningwa miiti niipilangi etayi tulwa omafulafula kombanda.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka hayi kala ya tulwa moondunda moka hamu kundilwa aayenda. Ohayi kala nee ya longwa miipilangi nomiiti, tayi tulwa oma fulafula kombanda nomalapi oma wanawa kombanda.

Iimaliwa oya simana lela muuyuni awuhe no ngele uuna omuntu ena oshimaliwa, omwenyo gwe ohagu kala guli pehala. Oshoka ota vulu okugwanitha po oompumbwe dhe niimaliwa.

Iimaliwa oyi li ya simana moshilongo osho wo muyuni auhe, iimaliwa oyo omaliko goshilongo, nongele to yi moshilongo, shontumba, nena ouna oku pingakanitha, oshimaliwa sho moshilongo shaayeni, noshimaliwa sho mo shilongo moka wuuka.

Iimaliwa ohayi kala yatulwa muutendo mboka hawu kala tawu ulike ongushu yiimaliwa ya yoolokathana miilongo yi ili noyi ili. Nongele toyi kiilongo yilwe owa pumbwa oku kala wushi okatendo hoka, wutale ongushu yoshilongo hoka toyi kutya oyithike peni esiku ndyoka.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongo mo iipundi mbyoka hayi hongwa miipilangi, iipundi mbyoka ohayi kala iiwanawa nohayi kala ya gwayekwa opainda ndjoka yiiti opo yi kale tayi tayima nawa.

Iimaliwa oya simana miilongo nomuuyuni awuhe. Ohayi longithwa okulanda iinima, oshinima mositola itoshi kuthamo ngele kuna oshimaliwa nande.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ku hiya notayi kwashilipaleke wu ka wayimine etanga lyokoompandhi ndyoka tali ka kala kOkaiti lyuunona mboka wu li kohi yoomvula omilongombali nayimwe.

Ombaanga ya Bank Windhoek ota yi ku hiya, noku kutseyithila, opo wii sindanene okakalata koye koku landa iinima kongushu yo N$ 2000.00

Opuna oshimaliwa shoka shomoshilongo shaNamibia shoka shoondola omilongo Ndatu opo sha ndulukilwe po. Koshimaliwa huka oha ku adhika aapelesitende mboka yatatu yoshilongo.

MoNamibia omu na iimaliwa ya yooloka, omu na mbyoka yiitenda iikukutu, mo omu na mbyoka yomafo. Mbyoka yomafo oya tameka poondola omulongo, oondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano, nosho wo oondola ethele noondola omathele gaali dhefo dhaNamibia.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ya simanekwa momathimbo ngaka gopayife. Aantu oha ya kuutumba komatyofa unene moondunda moka ha mu kundilwa aayenda osho wo moka aantu ha ya hungile.

Ohapu kala puna oka kololo hoka haka ulike ongushu yiimaliwa pokati kiilongo. Nangele omuntu tayi koshilongo shimwe, okwa pumbwa akale oka kololo hoka eka tala, oshoka ohaka pingakanitha iimaliwa.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi pandula Anna van der Merwe ngoka a li i ivenene efudho lye lyoshimaliwa shoondola omayovi omilongo hetatu nokakalata ke sho a longitha okulanda iinima ye mositola.

Ombaanga ndjoka yoFNB otayi lombwele oshigwana kutya ngele ngoye owu li ho longo nuudhiginini nayo otayi ku kwathele oku eta po okangeshefa koye, opo wu vule wu ye komeho.

Mositola ohamu landithwa iinima oyindji yomaludhi ga yooloka. Ompumbwe kehe wa pumbwa oto yi adha kositola. Oho yi ko nee wu na iimaliwa, ngoye to landa iinima yoye e to shuna kegumbo lyaayeni.

Otu na oombete ndhoka ombwaanawa dhi na omatalashe ngoka ga ndeka nawa. Ndhoka wo dhi na omitse nuupundi wu li komagulu gombete. Ombete ndhika ohadhi kala dhi na ondilo ngele oto yi landa.

Iimaliwa oya simana muuyuni nomiilongo ayihe, oshoka iimaliwa ohayi longithwa okukandulapo oompumbwe dhaantu, nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo.

Oombaanga yoStandard Bank otayi lombwele aantu, opo ya ka kale ya kalela po omasiku ngoka sho taku ka keelelwa uulunga woku kengelela aantu iimaliwa yawo kombaanga dhawo.

Momahala gomangeshefelo mono hamu landithilwa iinima ngaashi iizalomwa . Aantu ngele yapewa ondjambi dhawo dhokomwedhi oto adha yeli momahala moka tayiilandele iikutu yawo opo ya zale ya monike nawa

Ope na aantu mboka yena uunkulungu woku honga iiti niipilangi. Oha hongo mo nee iinima ngaashi iipundi, iitafula, noombete noosikopa wo dhoku pungulila uuyaha nuukopi.

Omatyofa iipundi mbyoka yi li ya simanekwa methimbo lyongashingeyi. Iipundi mbika ohayi adhika moondunda ndhoka dhooseti, moka ha mu kundilwa aayenda osho wo mondunda moka aakwanezimo ha ya hungile.

Mongaashingeyi aanangeshefa ihaya yaluluwe iimaliwa koonyala, ohaya longitha owala uushina mboka hawu yalula iimaliwa mbalambala, ehwata lyiimaliwa muule wethimbo efupi, ko okamana nale okuyalula.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji. Ohamu landithwa iikulya nosho wo omalovu. Nantu oto adha nee ye li moolaka taya kongo iiniima yawo mbyoka ya pumbwa. Mositola ohamu kala aayakuli mboka haya kala ya tegelela aalandi yeye ya lande iinima yawo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi lombwele aantu opo ya hulithe po oku enda ye na iimaliwa koomuma oshoka osha nika oshiponga, oto vulu wu yi kuthwe. Ya kale owala ta ya landa, taya longitha okakalata.

Iimaliwa oyi li ya simana muuyuni awuhe, nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa oyo eliko lyoshilongo, na oho adha nee tayi yalulwa noonyala, nenge nokashina.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji. Ohamu adhika iinima mbyoka twa pumbwa momagumbo getu. Aantu ohaya yi koositola yaka konge iinima yawo mbika ngele yiilikolele oshimaliwa.

Iimaliwa oyi li ya simana lela nongele omuntu eyi na oha kala a uuvite nawa, oshoka ota vulu oku kandula po oompumbwe dhe, ye ota vulu oku ninga kehe shimwe shoka a hala oku ninga ta longitha iimaliwa.

Iimaliwa oyasimana muuyuni awuhe. Kiilongo mbyoka yaEurope ohaku longithwa oshimaliwa shoka hashi ithanwa ta ku tiwa oEuro. Oshimaliwa shika oshina ongushu yili pombanda.

Ombaanga ndjoka yoStandard bank otayi tseyithile aakwashigwana, opo ya kale ye li uupathi noya gamenwa koompungulilo dhawo dhombaanga kayi ikanithile nande iimaliwa yawo kookalyamupombo.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana okwali ya gandja ekwatho lyoshimaliwa odollar omayovi omathele gaheyali kehagano ndjoka lyoAmos Meerkat Early Childhood Development.

Omatyofa iipundi mbyoka yi li ya simanekwa lela methimbo ndika lyongaashingeyi. Iipundi mbyoka aantu haye yi landa taya tula moondunda dhawo moka hamu kundilwa aayenda nande moondunda moka aantu haya hungile.

Moositola ohamu landithwa wo omalovu, naantu ohaya yi ya ka lande omalovu gawo. Otwa adha ihe ye li moolaka ye na uutemba taya kutha omalovu gawo ngoka ya hala okulanda.

Iimaliwa oyi li ya simana muuyuni auhe nomoshilongo. Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo, ngele oshilongo ka shina iimaliwa, nena neliko lyasho oha li kala li li pevi lela. Oshimaliwa omuntu kehe okwe shi pumbwa.

Iimaliwa oyili yasimana lela miilongo ayihe nomuuyuni awuhe. Nangele toyi kiilongo yaantu nena owuna oku pingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shayeni noshimaliwa shomoshilongo moka wu uka. Opowu vule okuka longitha iimaliwa mbyoka.

Mositola ngele to yi mo ohamu kala mu na omiyelo mbali opu na omweelo gwokuya mo noshowo gokuza mo, opo pu kalekwe elandulathano.

Moositola, aantu ohatu adha mo iinima oyindji, naantu ohaya yi yaka konge iipumbiwa yomomagumbo gawo koositola. Taya landa, yo taya shuna komalukalwa gawo.

Iimaliwa oya simana lela. Nangele toyi moshilongo shontumba nena owu na okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka poongamba opo wu ka vule wu ka longithe iimaliwa mbyoka.

Ombanga ndjoka yaStandard Bank oye ya po nepandja epe ndyoka lyomongodhi. Ndjoka ho kala to tala omayalulilo gombaanga yoye na shoka tashi inyenge kombanga. Opo wu patulule epandja ndika owu na okutula mo onomola dhontuma ndhoka ongweye owala wu dhi shi.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iipilangi niiti ohaya hongo mo iipundi mbyoka hatu ithana tatu ti omatyofa. Iipundi mbyoka ohayi longithwa nduno momahala ngaashi moombelewa.

Iimaliwa oyi li ya simana lela muuyuni mbuka wonena, oshoka ngele ku na oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Mongashingeyi iimaliwa ihayi yalulwa we koonyala ihe ihayi yalulwa owala kokashina.

Omahala moka hamu landithwa iipumbiwa yomomagumbo getu ohamu kala mu udha uunene ethimbo lyomutenya. Opuna oositola dhoka hadhi landitha iinima ngaashi uuyaha, oombiga noomeme omene twaadha yeli mositola moka.

Opena ngono omawanawa lela haga kala go opala ga dhengelwa uusikopa, uuwanawa ,nuupilangi hono haku kala kwa tulwa oradio yomuzizimba. Omahala ngano ohaga ithanwa takutiwa oseti ,omo hamu yakulilwa aayenda.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iinima iiwanawa ngaashi iipundi niitaafula mbyoka iiwanawa haye yi landitha po kaantu, opo ya vule okumona mo iisimpo ya vule yi ikwathe moonkalamwenyo dhawo.

Ombaanga yotango yopashigwana opamwe nostola yoNictus otayi landitha ekopi lyokuyenyeka omeya lyokolusheno ndyono kwali lina oondando yili pombanda ihe paife ondando oya teyelwa kongolo lela.

Kositola ndjoka yo Avo mesiku lyoka haku tiwa etitano eluudhe, oto vulu wi imonenako iinima yoye iiwanawa, mbyoka hayi kala yili kondando ya teyelwa kongolo ngaashi, ongodhi yopeke, nosho wo omambako nowili yo koshikesho.

Ombaanga ndjono yo Bank Windhoek otayi ku hiya opo wi isindanene ompungulilo yokambo kombaanga yoye, ndjoka yi na ondando yoshimaliwa sha thika poondola 1000 dhaNamibia.

Aantu mboka ye na uunogo wokuhoga iiti niipilangi oha hogo mo iitafula niipundi iwanawa. Mbyoka hayi tulwa opainda yiiti tayi kala tayi tayima. Aantu oha lile ne piitafula mpoka moondundu dhoka dhooseti.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Nangele oshilongo kashina oshimaliwa, nde nange eliko lyoshilongo shoka ohali kala lyili pevi, nangele omuntu kena iimaliwa nena ita vulu okwiikwatha nasha .

Iimaliwa oyi li ya simana lela muuyuni wo paife. Oshoka oshimaliwa , osho ha shi kandulapo oompumbwe adhihe muuyuni mbuka. Nongele omuntu ena oshimaliwa, oha kala anyanyukwa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku longo omikalo nkene wuna oku iyutha koompango . Nankene wuna oku ingambeka ngoye mwene koku longitha oshimaliwa shoye nawa waashi dhanene miinima mbyoka inaayi simana.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kutseyithile kutya oyina iitayi ngaashi moVenduka, Rundu nokoKatima mulilo.

Iimaliwa oyili pomaludhi ogendji, opuna iimaliwa yomafo po opuna mbyoka iikukutu. Nakehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho, ya yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo. Okokutya omo lwaala nomongushu nomondando.

Iimaliwa oya simana muuyuni awuhe. Iimaliwa oyo eliko lyoshilongo, nongele omuntu ke na oshimaliwa oha hupu nuudhigu oshoka ke na shoka ti ikwatha nasho okulanda iinima.

Ombaanga ndjoka yoNedbank yolwaala oluzizi otayi tseyithile aakwashigwana opo ya kale ye li uupathi kombinga yuulunga wiimaliwa oshoka opu na aantu mboka haya kala ya hala okukengelela aantu iimaliwa yawo kombaanga.

Ope na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongomo iinima ngaashi uusikopa oshowo iitafula niipundi. Ohaya hongo mo wo iipundi mbyoka yomatyofa mbyoka ya simanekwa.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongo mo iipundi mbyoka iiwanawa. Iipundi mbyoka ohayi kala ya kola lela, nohayi payindwa nopayinda ndjoka yokupayinda iiti opo yikale tayi tayima.

Ngele owahala okutungulula iimuna yoye, okukalanda oongombe dhoye, oto vulu waya kombaanga ndjoka yotango yopashigwana OFNB nena ta yi kupe omukuli, ngoye toya wu gu fute nale.

Ombaanga yaBank Windhoek ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa ihe ohayi gandja omakwatho ogendji kaanasikola giikulya osho wo iinima mbyoka ya nika oothewa nomagadhi.

Pomahala mpono gomalandithilo oha pu kala pu udha. Unene tu kehulilo lyoomwedhi una aantu ya pewa oondjambi dhawo. Oha yi yaka landithe iipumbiwa yawo mbyoka yokomalutu noyo komagumbo.

Ombanga ndjoka yoStandard Bank opamwe nehagano ndjoka lyoHollard oya yi kala noku kwashilipaleke omaudhano ogendji. Moka aantu hayi isindanena iinima oku za puutango sigo oputitatu.

Ombaanga ndjoka yabank Windhoek otayi gandja nokuhalela aantu omayambeko ethimbo lyomatango omanene. Otayi kunkilile aantu opo yahinge nawa iiyenditho yawo kehe pamwe mpoka ta ya hi.

Ombanga ndjoka yaBank Windhoek otayi ku lombwele nokukutseyithila mpaka kutya ino pumbwa okukala wa limbililwa ngele ku na ombaanga oto vulu wu tote ompungulilo yoye yombanga to tula ko iimaliwa okuzilila pokashina hoka kopondje koBank Windhoek.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana otayi hiya aantu opo ye ki ilandele eshina lyawo ndyoka lyokuyoga iiyaha ndyoka kwali li na ondando yi li pombanda lela ashike ngaashingeyi oya teyelwa kongolo kositola yoNictus.

Ombanga ndjoka yaBank Windhoek oye yapo noshikondo shoka shoku kalekapo iinamwenyo mbyoka ya gamenwa iiyamakuti. Opo iinamwenyo mbyoka yaa pwepo yi kanepo. Oshoka ngele inayi gamenwa otayi dhipagwa po kaantu.

Uuna toka talela po iilongo yimwe yiili owuna okushendja iimaliwa poongamba moshilongo moka wuuka, opo wu vule okukeyi longitha. Iilongo yimwe oyina ondando yili pombanda.

Iimaliwa oya simana lela miiilongo ayihe nomuuyuni awuhe. Nongele toka talela po oshilongo shontumba owu na okupingakanitha iimaliwa yomo shilongo shaayeni niimaliwa yomo shilongo moka wu uka.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo omatemba gokuiyogela miipilangi. Omatemba ngono ohaga kala taga monika nawa noge na indilo ngele oto li landa.

Iimaliwa oyo elago lyasha nenge oshikondo sha shangwa shoka shataambwa oku kala ehala lyoku futa iilandithomwa niilonga nenge oku futa iikwayala moshilongo nenge moshigwana shontumba.

Oositola ohadhi kala dha pakelwa nawa iinima yi li momukweyo ngaashi omakoloni noshowo iilongithomwa niikulya yi ili noyi ili. Ohayi kala ya pakelwa nawa yi li momikweyo moolaka okuza pevi sigo opombanda, moka hamu kala wo mwa tulwa oondando dhimwe dhiinima mbyoka mooha.

Iimaliwa oyo iikondo ya shangwa mbyoka ya taambwa okukala epeha lyo kufuta iilandithomwa mbyoka ya tu landa nenge tatu landitha, miilonga mbyoka ta tu longo osho wo okufuta omikuli dhetu moshilongo nenge moshigwana shotumba.

Oositola odhi na oolaka moka hamu kala mwapakelwa iilandithomwa yawo yi ili noyi ili ngaashi iikunwa, iikulya, iikwakuyogitha ano oothewa nosho wo omagadhi gokugwaya. Moolaka ohamu kala mwanatekwa uumbapila mboka wa shangwa oondando dhiinima.

Ombanga yo pamuthika oyeya po no polohalama yehumo komeho momvula ndjika yo2026 moka tati gandja omikuli kwaamboka taye kiilongo nenge yahala okukilonga iinima yina sha noonzo dho magadhi noshowo uuhasa ngasshi omaholi noshotuu.

Ondunda yokukuutumbwa oyo ondunda yimwe ndjoka ya simanekwa momagumbo gomuushimba oshowo momagumbo gomoondolopa moondndunda muka ohamu kala aanegumbo taa nyanyukilwa pamwe taya ihokolole omakololo gi ili nogili ili yo tya tala oradio yomulzizimba ohamu kala oongaala noshowo iinima yili noyili tayi monikitha ondunda nawa.

Oosiitola ohadhi kala dha pakelwa nawa na otadhi monika nawa noonkondo. Moositola omu na oolaka moka hamu kala mwa pakelwa iinima mbyoka tayi landithwa moositola, ano iilandithomwa ngaashi; iikulya, iikunwa, oothewa dhokuyoga nokwiiyoga, omagadhi gokugwaya nosho wo iinima ya yoolokathana. Mooha dholaka kehe, ohamu kala mwa natekwa okambaapila ke na ondando yoshinima.

Ombanga yopamuthika oyo ombaanga ndjoka hayi longo neyinekelo noya pyokoka, otayi kwiindile nena wupatulule nokuyelitha okumanga koye kopawumwene, uuyelele owindji yatalelepo kepandja lyawo lyopawungomba opo wutale nkene oondando dhomvula 2026 dhayelithwa muule.